Nnipa bebree nam kwan bi mu. Wɔkuta nnua a wɔtwerɛtwerɛ so, ɛna wɔapagya kɔ soro. Dodoɔ no ara hyɛ atade tuntum, ɛna ɛkyɛ kɔkɔɔ. Papa baako ama ne nsa so.

Mmaa mmienu te pɔnkɔ so. Baako hyɛ atade kɔkɔɔ. Ɛna baako hyɛ atade fufuo. Baage sɛn ne kɔn mu. Aberanteɛ bi a ɔhyɛ atade fufuo nso di wɔn anim a wasɔ pɔnkɔ no mu. Ɔbaa baako di pɔnkɔ no akyi. Wɔwɔ mpoano.

Papa bi te hɔ, ɔhyɛ ataade tuntum, okita laptop wɔ ne nan so. Akonnwa bi si papa n’anim, mfidie bi sisi akonnwa ne so a wire bebree wowɔ ho. Wɔahyehyɛ nneɛma bebree wɔ pon bi so wɔ papa n’akyi. Bɔtɔ sisi pono no anim.

Mmranteɛ ɛwɔ beaeɛ bi ɛɛyɛ adwuma, ɔmo hyɛ ahobanbɔ ɛkyɛ ɔmo gyina gyina nnadeɛ bi a ɛdeda fɔm so. Ɛfɔm hɔ nyinaa nso yɛ nɛte kɔkɔɔ, ɔmo gyina mfidie akɛseɛ mu.

Ahomegyebea fɛɛfɛɛ a akonnwa tenten bi si mu. Akonnwa ketewa baako nso ka ho. Sumiiɛ gugu nkonnwa no nyinaa mu. Pono nketewa bi sisi nkonnwa no ho, ɛnna kɛseɛ baako si mfimfin. Nkonnwa no ne pono no nyinaa si ntiasoɔ check check bi so.

Nnipa bebree ɛte nsuo mu hyɛn ketewa bi so. Dodoɔ naa yɛ nkɔdaa. Ebi ekuta ɛkyɛ. Nsuo mu hyɛn no ɛnam ɛpo so. Wabɔ apata kakraa bi ɛwɔ nsuo mu hyɛn no so.

Nnipa bi gyina asase bi so. Ebi retu anhwea, na ebi nso gyina wɔn akyi rehwɛ wɔn. Mmaa mmienu bi nso gyina hɔ a wɔredi nkɔmmɔ. Nnua bebree wɔ wɔn akyi.

Nnipa bi gyina afidie kɛseɛ bi a ɛsi hyɛn kɛseɛ bi akyi, wɔn ataade nyinaa ayɛ fii, bi hyɛ ahobammɔ kyɛ, baako hyɛ ataade kɔkɔɔ, dan bi si wɔn akyi a yɛde nnɛte kɔkɔɔ na asi, nkyɛnse dan ne so awe nnaakye.

Nnipa bi gyina ntaabodan anim. Ebi te fam, ebi nso gyina hɔ. Abofra baako da maame a ɔte hɔ no nan so. Wɔfura ntoma.

Mmɛrima bi abutuw hɔ a ɔmo tu anwea kɔkɔɔ. Nnipa bebree nso gyina gyina wɔn nkyɛn a wɔhwɛ wɔn. Ebi anim ayɛ bosaa. Ebi nso esi ɔmo ti ase. Nnua kakra ɛwɔ ɔmo akyi. Ɛhyɛn fufuo bi nso si ɔmo akyi.

Nnipa kakraa ɛte akonnwa so ɛwɔ pon tenten bi ho. Nneɛma bebree gu pon no so. Nkrataa, nhwiren, kuruwa, ɛna kɔmputa ne adeade. Wɔde afidie ahyehyɛ wɔn anim a wɔde rehwɛ kɔmputer no so.

Maame bi hyɛ atade tuntuma towel gu ne nan so. Ɔte kyiniiɛ ahabammono bi ase a ɛsi pole ho. Kube nnua wɔ n'akyi. Nnuano wɔ ɛpo ho. Wɔabobɔ apata wɔ nnua no ase a nnipa te hɔ.

Nnipa kakra ɛsa so wɔ beaeɛ bi, wɔde aweneɛ kamakama na asiesie wɔn ho, ntakra bi so wɔ wɔn kyɛ ne so, binom ataadeɛ ahosuo yɛ wiem na bi nso deɛ yɛ tuntum kakra, nwura wɔ wɔn akyi.

Nnipa kakra ahyia mu wɔ agodie beaeɛ bi. Dodoɔ no ara gyina nnadeɛ bi akyi. Kwan bi da wɔn mfimfini a mmarima te sakere so. Deɛ ɔdi anim no ama ne ns mmienu so.

Nnipa kakra ahyiam wɔ asɛnnibeaadan mu. Wɔn a wɔte soro hɔ no, hyɛ atemmufoɔ ataareɛ. Papa baako ekuta afidie a wɔde twa mfoni. Ɔde ahwɛ obi a ogyina hɔ so.

Dan fɛɛfɛ bi a wɔde kanea siesie no kamakama si hɔ, dan ne yɛ abansoro. Pɔnkɔ si dan n’anim. Nnipa kakra nso gyina pɔnkɔ n’anim. Nsuo bi da hɔ.

Mmranteɛ bi ɛwɔ ɛpo bi ano. Ebi gyina nsuo no ano pɛɛ. Ɛna ebi so nam anwea no so. Abranteɛ baako ekita bɔɔl. Mmienu nso hyɛ ataade kɔkɔɔ. Ɛna wɔn a aka no hyɛ ataade a n'ahosuo gu ahodoɔ. Nnua ɛwɔ ɔmo akyi.

Nipa bebree ehyia mu wɔ ɛdan bi mu. Dodoɔ na ekuta mfidie a wɔde twa mfonin. Papa baako ekuta ɔkasamu a ɔgyina hɔ. Nipa ne bi te hɔ, baako bi a ɔte hɔ ama ne nsa so ɛde ɔkasamu ahwɛ nea ɔɔkasa no.

Ɛnipa bebree ɛnam ɛserɛ kɛseɛ bi so. Ɔmo te afunumuu pɔnkɔ so a asa lae tenten. Dodoɔ naa de ntoma akyekyere ɔmo ti. Ɛnipa baako ɛhyɛ ataade kɔkɔɔ a baage ɛbɔ n'akyi.

Mmeranteɛ mmienu bi te pono ketewa bi ho. Aduane si wɔn anim. Baako redi fufuo, ɛna baako nso redu motuo. Samina ne nsuo a wɔde bɛhohoro wɔn nsa nso si pono no so.

Aberanteɛ bi ɛhyɛ ataade kɔkɔɔ. Ne nsa ɛda konko bi so. Ɔte ɛpono ho. Nduro kakra so egu ɛpono so. Ɛmbaa bebree ɛte n'ekyi a mbɔfra ɛdeda wɔn nan so.

Ɔbaa ne bɛrima bi ɛhyɛ ataade a n'ahosuo ɛyɛ wiem. Ɔmo te akonwa so. Ɛna kɔmpuita afidie bi nso si wɔn anim. Ɔbaa no nsa da ɛpon no so. Bɛrima no ɛde ne nsa akyerɛ kɔmpiuta no so a ɔbaa no ɛhwɛ.

Ɛmberantiɛ bi ɛte saakel so. Ɔmo hyɛ ahobanbɔ kyɛ ɛne ahobanbɔ ahwehwɛ niwa. Baako a odi ekyire nhyɛ ahwehwɛniwa ne bi. Ebi ataadeɛ ahosuo yɛ akokɔsradeɛ ɛna ebi so deɛ ɛyɛ ewiem. Nwura ɛwɔ ɔmo ekyi.

Papafoɔ bi wɔ dan bi anim. Dodoɔ no ara hyɛ atade kɔkɔɔ, ɛna wɔde ade kɔkɔɔ nso abɔ wɔn ti. Nwura bi gugu wɔn kɔn mu. Papa baako a ɔhyɛ atade tuntum te hɔ. Ɛna nnipa kakra nso gyina n'akyi a wɔhyɛ atade fufuo.

Maame bi te moto sakre so. Ɔhyɛ atade wɔ soro na wabɔ duku. Ntoma a n'ahosuo yɛ ahaban mono bɔ ne mu, ɛnna saa ntoma no ara bi nso akyekyere nneɛma bi si sakre no akyi. Ɔbaa bi nso gyina n'akyi a watena ne nsa ahwɛ maame no. Ɔno nso fura ntoma a n'ahosuo yɛ ahaban mono.

Nnipa bebree ahyia mu wɔ dan bi mu. Pono mmienu si wɔn mfimfini a baage tuntum bi da so. Nnipa dodoɔ no ara gyina hɔ. Ɛbi nsa gu wɔn ho, abi nso nsagu wɔn anim, ɛna nipa baako koto hɔ. Aberanteɛ bi retwa mfonim, na maame bi rekasa gu ɔkasamu mu.

Nnipa kakra gyina keteke anim wɔ keteke gyinabea bi, wɔn a wɔdi anim no kita frankaa a wɔatwer so. Screen ketewa bi nso bɔ gyinabea no apata so, wɔatwerɛ da ne berɛ wɔ so.

Mmaa kakra ɛwɔ beaeɛ bi. Wɔn nyinaa hyɛ ataade fɛfɛ a ɛte yerɛm yerɛm. Ntaade n'ahosuo egu ahodoɔ. Baako egyina mfimfini a waka ne nsa mmienu abom.

Maame bi ne aberanteɛ bi te pono ho. Aberanteɛ no hyɛ atade fufuo. Ne nsa gu pono no so. Ɔkuta krataa wɔ ne nsa baako mu, ɛna ɔkuta twerɛsua wɔ ne nsa foforɔ no mu. Maame no de ne nsa asum n'anim a n'ani hwɛ aberanteɛ no. Baage da ne nan so. N'atadeɛ a ɛhyɛ no ahosuo yɛ ewiem.

Maame bi ɛhyɛ ataade kɔkɔɔ ɛne trɔsa fufuo. Okuta ahoma bi. Ahoma no sɔ pɔnkɔ bi mu. Maame no ɛnam ɛdan bi anim. Wɔde briki ɛna ayɛ ɛdan no.

Mmarima mmienu wɔ dan bi mu. TV nketewa bobɔ wɔn anim, ɛnna kɛseɛ baako bɔ soro. Wɔhyɛ atade fufuo. Baako gyina hɔ, ɛnna baako te hɔ. Nea ɔgyina hɔ no ama ne nsa akyerɛ TV kɛseɛ no a ɛbɔ soro no.

Nnipa gyina keteke kwan bi ho, dodoɔ no ara yɛ mmarima a wɔde ahobammɔ kyɛ ne mpaboa ahyehyɛ wɔn ho, aboɔ gu fam a wɔretiatia so, saa nso na aboɔ fufuobi so wɔ wɔn akyi.

Mmernateɛ nnan bi gyina dan bi anim, wɔfura kente fɛɛfɛ a ɛgu ahodoɔ, na wɔde agudeɛ asiesie wɔn nsa ne wɔn kɔn mu, mmienu hyɛ ahenkyɛ. Aberanteɛ a ogyina bankum pa ara no atene ne nsa ahwɛ beebi.

Mmarima bi ɛreyɛ kwan ho adwuma, kwan ne wɔ dan ketewa bi anim, wɔhyehyɛ ahobammɔ kyɛw ne ataade, wɔn ataade no ayɛ fii kakra. Afidie kɛseɛ a wɔde yi kootaa nso si hɔ, nnua kakra wɔ wɔn akyi.

Asraafoɔ ɛwɔ beae bi. Ebi gyina dadeɛ tratraa kɛseɛ bi so a kyain ɛsosɔ mu. Baako a ogyina mfimfini ama ne nsa mmienu so. Ɛna wɔn a aka no nso ebutuw hɔ. Nnipa kakraa nso gyina asase so ɛwɔ wɔn akyi.

Kodoɔ bebree sisi mpoano. Kodoɔ no baako yɛ kɔkɔɔ. Nnipa kakragyina kodoɔ kɔkɔɔ no ho, ɛna ɛbi nso te mu. Maame baako gyina hɔ a aboɔfra wɔ n'akyi.

Nnipa bebree ɛnam ɛkwan bi ho. Dodoɔ naa yɛ mmaa. Wɔn nyinaa hyɛ ataade ɛne mpaboa koro. Mpaboa no yɛ kɔkɔɔ. Ataade na ɛhyɛ wɔn no ahosuo ɛyɛ akokɔsradeɛ ɛna kɔkɔɔ ɛdedam. Wɔde ntakra beberee ayɛ ɛkyɛ ɛna ɛhyehyɛ wɔn ti.

Papafoɔ bi ahyiam wɔ dua bi ase. Wɔte fam. Wɔn nyinaa hyɛ ataade fufuo. Ɛna ntoma kyerekyere wɔn ti. Baako hyɛ kyɛ kɔkɔɔ. Nnipa kakra nso gyina wɔn akyi. Nkraman mmienu bi wɔ nkyɛn.

Ɛmberantiɛ ne mbabaawa bi ɛsa. Ɛntoma ɛbɔ mbrateɛ no asene ɛna ɛbɔ mbaa ne emu. Enipa ɛte ɔmo ekyi ɛwɔ apata ase. Twene mienu ɛnso si ɔmo ekyi.

Nnipa bebree gyina dan fufuo bi anim. Dan ne yɛ abansoro a ɛho aduro no awaawae kakra. Nnipa ne bi asɔ wɔn sisi, bi nso wɔ baage bɔ wɔn akyi.

Abansoro bi esi hɔ. Wonnsi anwie yɛ. Atwedeɛ tenten bi ɛwɔ abansoro no anim. Mmranteɛ mmienu a ɔmo hyɛ ataade a n'ahosuo no yɛ ewiem ɛne nika ɛnso gyina abansoro n'anim. Nnɔte kɔkɔɔ bi egu fam.

Nnipa bebree ɛda asresabea mpa so. Wɔde ntoma akata wɔn ho. Nɛɛsefoɔ mmaa mmienu bi a wɔde ahobanmmɔ ataade ahyehyɛ wɔn ho gyina wɔn mfimfin. Baako kita krataa a ɔde ne nsa akyerɛ so a nɛɛseni foforɔ rehwɛ.

Nnipa ɛte nkonwa so ɛwɔ edidi pono ho. Wasosɔ wɔn nsa ɛna woakata wɔ ani. Aduane ahodoɔ bebree esisi pon no so. Plete nso si obiaa anim. Ɛna freegye bi ɛwɔ ɔmo akyi.

Nnipa kakra ɛwɔ abɔnten beaeɛ bi nwura atwa wɔn ho ahyia, kanea nketenkete bi bobɔ ahomaso a ɛsensɛn nwura no so. Nnipa te nkonwa so ɛwɔ ɛpono ketewa bi ho, ɛpono yɛ fufuo, aduane ahodoɔ kakra ɛsi so.

Nnipa bebree kita mfidie a wɔde twa mfoni ne ɔkasamu. Wɔde ahwɛ maame bi so. Maame no nsa da ne moma so. Polisini bi nso gyina n'akyi a ɔrehwɛ no. Wahyehyɛ nneɛma bi te sɛ ntoos ne annwa ɛwɔ maame no akyi.

Mmeranteɛ bi te abubuafoɔ akonnwa mu. Mmienu hyɛ atade kɔkɔɔ, ɛna mmienu bi nso hyɛ atade fufuo. Deɛ ɔdi anim no atene ne nsa baako kɔ akyire a bɔɔlo da mu, ɛna ne nsa baako nso wɔ anim. N'akonnwa no akyea kakra. Nnipa bebree wɔ wɔn akyi.

Ɛmbaa ne mbɛrema bi ɛwɔ ɛdan bi enim mo. Ɛmbɛrema ne bi te hɔ a twene esisi ɔmo enim. Wɔn a aka no so gyina ɔmo ekyi a ɔmo bɔ ɔmo nsa mu. Woahatahata nneɛma ɛwɔ ɔmo ekyi.

Ɔbaa bi ɛne mmɔfra mienu ɛkoto hɔ ɛwɔ mfikyifuo bi mu, ɔbaa no de ne nsa akyerɛ ahaban a ɛɛnyini ɛwɔ ɛfɔm. Ahaban kɔkɔɔ nketenkete bi nso ɛwɔ ahabammono fɛɛfɛ no anim.

Apolisifoɔ ahyehyɛ wɔn ho a ɔkita skriin a ɔde akata wɔn anim. Nnadeɛ bi ɛsi ɔmo ne nnipa bebree mfimfin. Polisinii baako ne abranteɛ bi a ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ ɛde abom. Abranteɛ no nsa asɔ polisinii no skriin no mu.

Abɔfra bi te bubuafoɔ akonnwa mu. Ɔhyɛ sukuu atade na ɔkura twerɛdua. Nkwadaa kakra nso wɔ n'akyi. Wɔtete nkonnwa ne ɛpono ho. Krataa da abɔfra baako anim a ɔde ne nsa mmienu asum ne ti.

Mmaa mmienu bi resa. Ntoma bɔ wɔn mu. Wɔde ahweneɛ asiesie wɔn ho. Ɛbi gu wɔn kɔn mu, ana ɛbi nso gu wɔn nsa. Nnipa kakra nso gyina wɔn akyi. Dodoɔ no ara fira ntoma.

Nnipa bebree ɛsesa so ɛwɔ beaeɛ a wɔtɔn pɛtrol. Dodoɔ naa ekita galɔn. Wahyehyɛ nnadeɛ bi ɛwɔ ɔmo anim. Papa baako ɛte moto saekel so. Ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ. Ɛdan fufuo bi kɛseɛ esi beaeɛ no akyi.

Nnipa kakra nam beaeɛ fɛɛfɛ bi a ɔdi dwa, ɔde nkanea asiesie beaeɛ hɔ kamakama. Sotɔɔ adan bebree nso ɛwɔ beaeɛ hɔ ɛbi ɔtɔn ntaade.

Nnipa bebree ɛwɔ beaeɛ bi, dodoɔ naa ɛhyɛn ahobanbɔ ɛkyɛ. Mfidie a ɔde twe owia ahoɔden atwa ɔmo ho ahyia. Ɛdan fufuo tenten bi nso si ɔmo akyi.

Ɔbaa bi hyɛ atadeɛ kɔkɔɔ a ɔresa. Wama ne nsa so ahwɛ ne nifa. Nnipa wɔ n'akyi rehwɛ no. ɛbi gyina hyɛn bi ho. Ɛna ɛbi nso tete fam. Nnua akɛseɛ bi wɔ wɔn akyi.

Nnipa bebree nam nnadeɛ traa bi so. Wɔhyɛ ahobammɔ kyɛ. Wahyehyɛ nnadeɛ traa no wɔ boa akɛseɛ bi a nnadeɛ hyehyɛ mu so. Aboɔ no nso so si nsuom.

Nnipa kakra te fam wɔ ntoma so. Ɛboɔ bi si wɔn mfimfini a nnua bi gu so. Nnipa no bi kita krataa a wɔatwerɛ so, ɛna ɛbi nso kita krataa a obi mfonin wɔ so. Baako kita atere a ɔresa biribi agunnua no so.

Pipe kɛseɛ tenten bi da fam, nnipa gyina ho a wɔde afidie bi asi so, afidie no ɛretete gya, amona tenten kɛseɛ bi nso da wɔn nkyɛn a wɔasesa anwea agu akyire. Caterpillar afidie kɛseɛ bi nso si wɔn akyi.

Nnipa kakra wɔ beaeɛ bi, dodoɔ no ara yɛ mmarima, wɔn nyinaa hyɛ ataade korɔ, nnua aawuo atwa wɔn ho ahyia. Wɔatu amona bi wɔ fam wɔ wɔn mfimfin a dua kɛseɛ traa bi da so.